Asibaletheni okhekhe esikolo, imfundo yebanga laphansi isiqalela kubo ontanga abancinyani. Lokhu kuyabalungiselela ukwejayela abanye abantwana.

Imfundo yamabanga aphansi ihlomisa abafundi ngokufunda ukubhala ukubala Kanye lamakhono okuxhumana labantu okubalungiselela impumelelo yesikhathi esizayo.

Bahle abantwana bagezile. Ababalisi babo bayabafundisa ukudlala ndawonye. Yikho okuqakathekileyo ukuthi silethe abantwana abancane ezikolo ukuze bafunde ukuthandana.

Imfundo yakuqala emfundweni yaphansi iqakathekile kakhulu yenza abantwana bafunde ukudlala bonke ibalungiselela emfundweni yaphansi.

Imidlalo iqakathekile ebantwaneni abenza imfundo yaphansi. lzikolo ziyakhuthazwa ukufaka indawo zokudlalela, ukuze abantwana bachithe ithuba elinengi, bedlala.

Abantwana bebanga laphansi nxa besesikolo bafunda ngokudlala. Asibavumeleni abantwana esikolo ukuthi badlale imidlalo etshiyeneyo.

Iyalungiselelwa imfundo yaphansi. Bayalungisa ababalisi , izakhamuzi , abazali kanye lohulumende ukubona ukuthi abantwana balezinto ezeneleyo ezokufunda.

Abafundi bemfundo yaphansi balungeselelwe ezikolo zonke kukhona ingwalo zokubala ezithengiweyo ukuze kuthuthukiswe imfundo.

Zakhiwe izikolo zinhle okwamagama. Kudinga umzali kanye lohulumende ukuthi bencedisane ukusekela abantwana kulezizikolo.

Imfundo yaphansi kumele ilungiselelwe, kumele abafundi bathole ingwalo lapho abazabala khona basebenzise ukuze bazwisise.

Amanzi ayimpilo uhulumende uzamile ukubona ukuthi zonke izikolo ikakhulu ezmfundo yaphansi zilendawo yokungcinela amanzi ahlanzekileyo

Imfundo yamabanga aphansi iqakathekile kakhulu ebantwaneni. Yona iyabalungiselela ukuthi nxa sebesiya kunfundo yaphezulu benelise ukubala.

Imfundo yebanga laphansi iyaqakathekiswa kulezinsuku sekulezindawo ezinengi ezehlukeneyo lapho okuhanjiswa khona abafundi bakuqala, abaqala isikolo bebancane.

Imfundo yaphansi iqakathekile kakhulu empilweni zabantwana bethu jikelele. Yenza kubelula nxa besuka phansi besiya emfundweni yaphezulu iyabalungisisa.

Imfundo yaphansi iqakathekile ilungisela abantu imfundo yabo umntwana omncane ohambe wayafunda kubalula ukuthi aqubeke ngemfundo yaphezulu

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu abafundi asibathatheni bengahlali ngekhaya kabahambe ezikolo beyeqala ukufunda amabala

Izikolo lapho okufunda khona abantwana abancani kumele zakhiwe njalo zilungiswe kungabikhona ingozi engehlela abantwana. Kumele amagodi avalwe kube yindawo abangayithemba abadala.

Abafundi bagijimela esikolo bayazi ukuthi esikolo yikho lapho amalungelo abo aqakathekiswa khona bayathola imfundo babuye njalo bathole ukudla.

Abafundi bemfundo yaphansi bayadlala bachelesile bayakujabulela ukufunda asibaxhaseni abantwana ukuze bekhuthalele izifundo zabo.

Nampa abantwana bemfundo yebanga laphansi badlalela etshanini obuluhlaza tshoko kutshengisa ukuthi bakhululekile bayajabula.

Imidlalo iyaqakathekiswa ezikolo kunsuku zalamuhla, nanti igceke lokudlalela umdlalo othile othandwa ngabantwana bonke esikolo

Imfundo yanamuhla inhle okwamagama abafundi abasafundi amabala kuphela sebefundiswa langemisebenzi yezandla buka nangu owesifazana ugela umuntu.

Abafundi bemfundo yaphezulu basendlini yokufundela. Umbalisi wabo ubhala emdulini bona basebenzisa imitshina encedisa izifundo zabo.

Nampa abafundi bemfundo yaphezulu kanye labafunda isifundo esiphakemeyo, benza izifundo etshiyeneyo. Lapha benza isifundo sokudweba kanye lokupenda.

Abafundi bebanga laphezulu lalabo abafunda imfundo ephakemeyo benza izifundo zabo besebenzisa imitshina yakulezinsuku. Isikhona imitshina eyenza ubone amagcikwane amancane ongeke uwabone ngawakho amehlo .

Bengafika kubanga laphezulu kwezemfundo, abafundi badinga indawo enhle yokufundela, badinga njalo izikhali kanye lemitshina ezabancedisa ukuze bephumelele ezifundweni zabo.

Abemfundo yaphezulu kanye lefundo ephakameyo sebefundiswa imisebenzi yezandla lokhu kwenza kube lula nxa sebekhulile ukuthi bazisebenza.

Imfundo yaphezulu kanye lemfundo ephakemeyo iyenzelwe izakhiwo ezinhle. Kulendawo yokudlalela lapho abafundi abangazi libazisa khona

Ngiyayijabulela imfundo yanamuhla, nxa umntwana ephuma emfundweni yebanga laphezulu kumbe emfundweni ephakemeyo uphuma esekwazi ukwenza umsebenzi.

Imisebenzi yezandla iyakhuthazwa ebantwaneni bethu abakhulayo sibona isifundiswa ezikolo eziphezulu kanye leziphakemeyo abantwana bafundiswa ukuthunga ngezandla.

Abafundi bemfundo yaphezulu kanye labemfundo ephakemeyo bafunda imisebenzi yezandla. Bayafundiswa ukwakha kanye lokufaka amathayili phansi ezindlini.

Abafundi bebanga eliphezulu bafundiswa imisebenzi yezandla. Siyayibona nansi imitshina yokuthunga, bazafundiswa indlela yokusebenzisa imitshina le.

Sekulotshintsho olukhulu ezikolo zanamuhla kumfundo yaphezulu kanye lemfundo ephakemeyo sokulezindlu lapho okulemitshina emihle abafundi abenza khona imihloliso yabo.

Imitshina esetshenziswa ezikolo zemfundo ephezulu kanye lemfundo ephakemeyo iyadinga ukulungiswa izikhathi zonke. Nxa umtshina ungahlala isikhathi eside ungalungiswa ucina usifa.

Abafundi bemfundo yaphezulu kanye labemfundo ephakemeyo kulezi insuku bafundiswa imisebenzi yezandla ukuze bengaqeda benelise ukwenza imisebenzi leyi.

Abafundi bemfundo yaphezulu kanye labemfundo ephakemeyo sebesebenzisa imitshina yalezi nsuku ekufundeni kwabo umbalisi uyalungiselela isifundo sakhe.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ebantwaneni bethu abasakhulayo, iyabalungiselela ukuthi benelise ukuya emfundweni ephakemeyo ngakho asibancediseni.

Asibakhuthazeni abantwana bethu emakhaya, bathakazelele isikolo, nampa abantwana bayakumfundo yaphezulu bonke bathwele izikhwama ezilengwalo phakathi.

Abaphathi bezikolo ezitshiyeneyo kuqakathekile ukuthi libhale phandle kwesikolo ibizo lesikolo lokhu kwenza kube lula kuzivakatshi

Imfundo yaphezulu iqakathekile, Iyenza abantwana bahlale belungiselelwe ukukhula kwabo. Abantwana bathola ulwazi lokuzimela bodwa nxa bangakhula.

Abantwana bezemfundo yaphezulu bahlezi phandle. Kukhanya kulesivakatshi esibuze umbuzo othile. Nango umfundi ubonakala ephendula

Izikolo zalezi insuku zakhiwe zinhle. Imiduli yakhona iyabukeka okwamagama. Asikhuthazeni abantwana bahambe esikolo beyethola imfundo ephakemeyo.

Esikolo nxa abantwana besiya funda kuyadingakala izikhali ezibancedisa ezifundweni zabo. Kumele bathole indawo yokuhlala bathole njalo lezindlu zokufundela.

Abafundi bemfundo yaphezulu benze udwendwe bamile balalele obafundisayo umile phambi kwabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bakhelwe izindlu zokufundela, ababuye ngobunengi babo bazothola ulwazi esikolo.

Bathe gwaqa abafundi bebanga laphezulu bahlezi ngaphansi komthunzi wesihlahla. Balalele umphathisikolo ebahlomisa ngokuqakatheka kwezifundo.

Imfundo yebanga laphezulu iyaqakathekiswa elizweni lamazwe wonke awe Africa abantwana bayakhuthazwa ukuhamba ezikolo.

Imfundo yabantwaba abenza imfundo yaphezulu iqakathekile sithola ilungiselelwa kakhulu ezikolo lapha. Kuyathengwa ingwalo zokubala ezinengi.

abafundi bemfundo yaphezulu balungiselelwe izindlu zabo zokufundela izifundo eziphathelane lokwezempilakahle siyabona kulendawo lapho akwenzelwa khona imihloliso yabo esithi ngesilungu ama experiments

Abafundi bebanga laphezulu. Bahlezi bathe wathwalala. Bahlala baba yisigombolizi. Kubukeka kukhona okwenzakalayo. Kungaba zinkondlo, ezinikwa ngabanye babo. Kumbe imidlalo ethile.

Abantwana besikolo bangena esangweni lesikolo, lokhu kutshengisa ukuqakatheka kwemfundo. Wonke umntwana uyayijabulela imfundo.

Uhulumende unanzelele ukuthi izikolo ziyasilela emphakathini ngakho useyakhe izikolo ezinengi ukuze imfundo ithuthuke.

Abafufundi balezi insuku bayathakazelela izifundo. Siyababona nsukuzonke ekuseni bethwele ingwalo zabo beqonda esikolo ikakhulu laba abayenza imfundo yaphezelu.

Nampa abezomthetho babuthanise abantwana bathe wathalala egcekeni bayaba limukisa ngobungozi obukhona nxa bengathatha izidakamizwa.

Abemfundo yaphezulu bami phandle. Kukhanya kukhona okuthile abakuhlonyiswayo yilaba ababaphetheyo, bayabaqonqosela ngokuqakatheka kwemfundo.

Abafundi bebanga laphezulu bayafunda esikolweni. Nxa befunda bayancedisana ngokusebenza imisebenzi emdulini abanye belalele.

Abafundi sebephathwa ngendlela efanayo. Abafana lamantombazane sebehanjiswa ezikolweni ezifanayo kulezi insuku.

Ilungiselelwe imfundo yaphezulu zithengiwe ingwalo zokubala, athengiwe amatafula lamabhentshi, asihambiseni abantwana ezikolo.

Imfundo yaphezulu iyaqakathekiswa ensukwini zanamuhla. Uthola izikolo ziyakhiwe zizinhle zitshengisa ukuthi abantwana abaphakathi bayaqakathekiswa

Abantwana bemfundo yaphezulu bahlonyiswa ngokuqakatheka kokuziphatha. Bayatshelwa ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze bevikeleke emikhuhlaneni.

Izikolo zakulenzinsuku zakhiwe ngobunono obuthile zinhle ziyabukeka njalo inengi lazo zilamagceke alotshani oluluhlaza tshoko

Abafundi bemfundo ephakemeyo bahlezi endlini yokufundela. Lapha bafundiswa indlela okumele baziphathe ngayo bengabafana lamantombazana.

Saze sabasihle isikolo sabantwana abenza imfundo yaphezulu. Kulamaluba ahlanyeliweyo phambi kwezindlu zokufundela lesibhakabhaka siluhlaza.

Abantwana bahlezi endlini yokufundela balalele umbalisi esethula isifundo sakhe bayajabula ngoba balalo ithuba lokufunda.

Abafundi bemfundo ephakemeyo balungiselelwe izifundo zabo. UHulumende uyithengile imitshina yonke engabe idingakala yagcwala.

Izindlu zabafundi bebanga eliphakemeyo zilungisiwe, zinhle ziyabukeka, ukuhlanzeka angikhulumi.

Imfundo yaseyunivesithi iqakathekile kulezinsuku, ilungiselela abafundi ukuthi bethole imisebenzi yakusasa. Ngakho uhulumende wakhile amayunivesithi aba manengi.

Abafundi bemfundo ephezulu esithi yiYunivesithi. Bagqoke amabhatshi amhlophe okutshengisa ukuthi isifundo sabo ngesezempilakahle.

Akhona amabandla asesapota imfundo. Sezikhona izikolo ezamasonto atshiyeneyo. Siyayibona iyunivesithi esapotwa yinsonto yekhatolika.

Abafundi bemfundo ephakemeyo eyase univesithi balezakhiwo ezinhle kakhulu. Lokhu kubangelwa yikuthi indawo lezi abafundela kuzo zakhiwe ensukwini zalamuhla inengi lazo.

Abafundi bemfundo ephezulu balezindlu lapho abahamba khona ukuyabala phakathi kwalezi zindlu kutholakala imitshina esetshenziswa ukubala kanye legwalo zokubala.

Sihle isakhiwo lesi kuyabonakala ukuthi kufunda abantu abakhulileyo abenza imfundo yaphezulu ngitsho bona phela abase university.

Sihle isakhiwo sakhiwe ngobunono obukhulu. Lapha kufundela abafundi abenza imfundo ephakemeyo esithi Yi yunivesithi.

Imfundo ephakemeyo yase yunivesithi yenziwa ngabantu abatshiyeneyo. Abanye bafunda sebekhulile, kukanti abanye bafunda bebancane. Kuqakathekile ukuthi zonke izifundi zinanzelele nxa zisesikolo

Zakhiwe izikolo ziyabukeka zidinga abantwana bethu ukuthi bahambe bayothola ulwazi olujulileyo akube ngumlandu wakhe wonke umzali ukuthumela umntwana esikolo

Abafundi baseyunivesithi kuyadingakala ukuthi izindlu abahlala kuzo zihlanzeke njalo ziyenze benelise ukubala ntambama.

Phandle kwezikolo ezinengi sithola kulamabhakane lapho okulotshwe khona izinto ezitholakala phakathi lapho. Imfundo yebanga eliphakemeyo bayabhala ukuthi kutholakala abafundi abenza inhlelo ziphi.

Indlu yokufundela eyemfundo yaphezulu ifakwe izinto zonke ongazidinga endlini kulezihlalo kulamatafula kulemitshina okwenza imfundo yalaba bantu ibelula.

Kubalula kubafundi abenza umfundo ephakemeyo nxa kulungiselelwe kanje lapho befunda benelisa ukungena kumalab benze yonke imicintiswano abayifunayo

Abafundi bemfundo ephakemeyo balalele umbalisi ebafundisa. Umbalisi ufake umfanekiso omkhulu phambikwabo esebenzisa ulwazi lwalezi insuku.

Isakhiwo semfundo ephakemeyo, abafundi be university sebebanengi kuyadingakala ukuthi lezindaeo zokufundela zakhiwe zibenengi

Sihle isakhiwo siyabukeka .Kuyabonakala ukuthi kufunda abantwana abenza imfundo yaphezulu. Abantwana laba bakhangelelwe ukuba lekusasa enhle .

Abafundi bebanganga eliphakemeyo ,bayalungiselela izifundo zabo . bahamba endaweni abathola khona ingwalo ezitshiyeneyo ukuze babale bathole ulwazi.

emfundweni ephakemeyo kuma university kulendawo ezitshiyeneyo ezifundisa izimfundo ezihlukeneyo kulendawo lapho okufundwa khona abenza imfundo yempilakahle

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile .Abantwana bangaqeqetsha emfundweni ephezulu baya eUniversity ukuya qhubeka ngezifundo zabo.

Ensukwini zanamuhla sekufundwa ngemitshina etshiyeneyo. Abafundi sebekhuthazwa ukuthola ulwazi lokusebenzisa imitshina yalezinsuku.

Abafundi bemfundo ephakemeyo eyase university basesikolo lapha bazafundiswa ngenhlelo ezitshiyeneyo

Abafundi bemfundo yaphezulu yase university basebenzisa imitshina etshiyeneyo isikhona imitshina embona amagcikwane amancane.